Omusiri gwa kasooli nga munene mugazi ddala guzikizza era gukwatiridde bulungi gwa kiragala bulungi era gye gukoma eri eriyo ekibira nga kirimu emiti egikwatiridde obulungi oboolyawo ettaka ggimu ddala.

Enjuki nga nnyingi ddala ziri ku kitimba, ekitimba kino kirimu amaaso mwe ziba zisobola okkolera omubisi, zifaanana ennunde, okulunda enjuki gwe gumu ku mulimu abantu gye batandise okwettanira ennyo okufunamu ensimbi.

Emmotoka enneetissi y'emigugu eri ku luguudo lwa kkoolaasi, baagitindiramu ku katandaalo akaliko emyaliriro egiwera bye byetisse enkoko, enkoko zino zettanirwa nnyo abantu gwe gumu ku mulimu abakyala n'abaami gwe bettanidde olw'ensonga nti balina abaguzi bangi ng'abamawooteeri, abookyera ku mabaala n'abalala.

Akakubo akatono kayita mu makkati mu kibira era buli w'otunula kiragala mwereere. Akakubo kano kambuka, ekiraga nti ekibira kino kiri ku lusozi.

Entugga ssatu ziri mu ttale. Ekifo kye zirimu kikalu ddala kuba omuddo gwonna mukalu, omusana gulabika gwememula. Zaakula bulungi, zirimu ebiba ebya kitaka, ebiddugavu n'ebya kkuliimu. Zirina obutwe butono n'ensingo mpanvu nnyo era zitera kusangibwa ku muliraano e Kenya mu makuumiro g'ebisolo.

Eggaali maanyi ga kifuba esimbiddwa ku mabbali g'oluguudo olw'ettaka. Ebbali w'oluguudo waliyo omuddo n'ekisiko ekiraga nti oluguudo luno luli eyo mu byalo. Ku ggaali kuliko enkota z'amatooke eziwerera ddala era nga bagasibisizza nkoba.

Omusajja omuzungu ali n'omwana omulenzi nga naye muzungu bali mu mazzi ag'ennyanja okuliraana awali ebiyiriro, amazzi gano gatangaala bulungi era gasise langi y'eggulu eya bbululu, basitudde boards abantu ze batera okulinnyako ne bagenda nga bebongera ku mayengo g'ennyanja.

Amaato abiri gali ku mwalo, erimu liriko n'abasaabaze. Amaato gombi gasibiddwa emiguwa egisibwa ku nkondo eno ku ludda olw'olukalu ate ne gasuula n'ennanga munda mu mazzi ku ludda olw'ennyanja. Ennyanja eriko amayengo mangiko.

Abasajja abawererako ddala bali mu kifo awookyerwa ebyuma kiyite wolodingi. Bookya amadirisa n'enzigi ezibeerako akatundu awagenda endabirwamu. Ekifo we bakolera kirabika kya mugotteko olw'enkula y'amayumba n'enzimba yaago nga gaazimbisibwa mmuli na ttaka; buyumba butonotono, bumpi.

Obuzimbe bubiri nga butono era nga bukadde, akamu kaaseresebwa mabaati akalala ssubi. Bwombi bwazimbisibwa ttaka na mmuli. Akaalo kano kaliraanye ennyanja era ng'okusinziira ku maato agaliko, omulimu omukulu ogw'oku kyalo kino gulabika gwa buvubi.

Ku lumu ku lu nguudo z'omu kibuga nga lwa kkoolaasi okuliraana ab'ebigere we bayita waliwo abakozi b'ebitongole ebirongoosa n'okutereeza enguudo basatu bakutte ebikozesebwa ng'ensuuluulu n'ekitiiyo era ng'omu ku bo ayambadde egganduula ya langi ya bbululu atadde ekikoofiira ekiyamba okutaasa omutwe ne gambuutusi.

Omwana omulenzi ali mu katimba. Akatimba kano keefaanaanyiriza ako ke basiba ku ggoolo ezisangibwa ku bisaawe by'emipiira gy'ebigere.

Ebitanda ebibajje mu mbaawo bitegekeddwa wamabbali we bitundirwa, bisiigiddwako langi enyiriza ebibajje. Langi zino ziri mu kitaka, kyenvu n'enzirugavu. Emabega waabyo waliyo ebizimbe ggaggadde ebyefaanaanyiriza okuba wooteeri ezisulwamu.

Abasajja babiri bali mu kifo awazannyibwa omuzannyo gw'ensero, omu mulema era atudde mu kagaali, akutte omupiira agezaako okugunywesa mu ggoolo, alina munne ayimiridde emabegawe amuyambako.

Enjuki egudde ku kimuli ekirabika obulungi ennyo nga kirina langi bbiri: enjeru n'eya kiragala. Enjuki bw'egwa ku kimuli enuunamu amazzi g'ekisangamu era g'ezzaayo mu muzinga gwayo ne gagiyamba okukola omubisi gwayo.

Eryato liri ku lubalama lw'ennyanja waliwo omusajja alina by'ateeka mu lyato lino era lijjuddemu obutimba obw'enjawulo bwe beeyambisa okukwata ebyennyanja.

Omugoba wa ppikipiki agiyimirizza okumpi n'akasundiro k'amafuta akatono. Ayambadde ekikooti ekyeruyeru, empale nzirugavu, alina n'ekikooti ekirala ekya ppinka ky'atadde mu mayembe ga ppikipiki. Ye omusunda omusunzi w'amafuta ayambadde ekikooti kimyufu.

Kaabuyonjo nga nzimbe na bbulooka, nsereke n'ebbaati era nga ya muzigo gumu nzigule. Kaabuyonjo eno nzimbe, ya mulembe, nga awasitamwa wafaanana kaabuyonjo enzungu era nga omuntu ng'amaze okweyamba alina kuyiwayo mazzi.

Omusajja ateeka ettaka mu katiba okusobola okkuba bbulooka akozeewo bbulooka eziwera. Ebimuyambako okkola omulimu guno ge mazzi g'akimira mu kidomola ekiri ebbali awo ekya kiragala, enkumbi, ettaka lyennyini n'akatiba.

Amaato abiri gali mu mazzi amampimpi agalinga ag'omugga era ga nkasi. Eryato erimu kuliko omukyala ayambadde enkoofiira ey'olusoggo eza ezitera okwambalwa ab'olukalu lwa Asia. Ku lyato kw'ali kuliko ebibala ebirabika okuba nga bitundibwa; obutunda, emicungwa, wootammeroni, mapaapaali, menvu mapeera n'ebirala.

Akaalo okuli enju embale kali ku nkingizi z'omugga ogujja guseeyeeya nga gugenda gwebalama ebiyinjayinja okwamera omuddo ogukola kiragala omulungi, amazzi g'omugga guno gatukula.

Ekifo kifa... kyefaananyiriza ekkadiyizo oba awoolesebwa ebisiige. Ekisiige ekimu kiriko abakyala abeefaananyiriza Abamisiri nga bwe baayambalanga edda ate ebisiige ebirala biriko ebivuga eby'Ekifirika binnansangwa.

Omuntu ayimiridde mu nnimiro efaanana okuba ey'omuceere nga nnene ddala era gy'ekoma eri waliyo emiti n'ebimera nga kuliko n'ebinazi, egitera okumera mu lutobazi. Emitala eri waliyo ensozi.

Envubu ziri mu mazzi, kuliko enkulu n'ebyana byayo, envubu kisolo kinene ddala kisangibwa mu mazzi naye nga bitera okusembera kumpi n'embalama z'ennyanja byettanira nnyo, bibeera mmazi amawanvu n'amampimpi

Abantu basatu bali ku lyato ery'enkasi, bali mu nnyanja nga basuddeyo ebitimba byabwe era omu ku bo akutte n'ekyennyanja ku ddobo, obudde bulabika bukyakutte.

Ebidduka omuli emmotoka ne ppikipiki biri ku luguudo nga lwa kkoolaasi nga luli mu kibuga. Ku luguudo kuno kuliko ebitaala ebiyamba mu budde nga bwa kiro. Ebbali w'oluguudo waliyo n'abatambuza ebigere era n'abalinze okusala okudda ku lu... ku ludda olulala olw'oluguudo.

Enjovu n'ebyana byazo ziri mu mazzi zinywa, aweetooloddewo waliwo omuddo, emiti emimpimpi n'emiwanvu.

Omusajja ayambadde ekkooti eyakipaapaali ng'ataddeko akakoofiira keeru mulimu ebipaapi ebya kipaapaali omutangaavu. Akutte omupiira ng'agezaako okugusuuta mu katimba mu muzannyo gwe bayita ogw'ensero.

Kkapa enzirugavu ddala ng'erina amaaso agatangalijja, meeru erina we yeewogomye, eri mu kasiikirize. Kkapa eno efaanana omuyaayu olw'ekifo w'eri n'endabika gy'erabikamu. Wabbali wali waliwo ejjinja naye ng'embeera yaayo erabika etebeera mu bantu, ebeera eyo.

Enjuki nnyingi zifaanana okuba nga ziri kumpi n'ekyombo kyazo. Enjuki zino zeekolera omubisi gwazo naye nga gu guziggya mu bimuli zinuuna mu bimuli ne zigenda zikola omubisi ogwo era mu kugwa mu kimuli ekimu oba okudda ku kirala ziyamba ku bimuli okumulisa.

Oluggya lumu lulimu ennyumba bbiri, enzimba ey'edda. Ennyumba zombi zaazimbisibwa ettaka kadongo n'emmuli. Emu lyaseresebwa essubi eyookubiri n'eseresebwa ebiwempe ebyakolebwa mu bitoogo, waliraanyeewo emiti.

Ekiwonvu ekikwatiridde kalenge kiri mu makkati g'ensozi era n'ekibira ekiri mu kiwonvu ekyo, emiti girabikako bitundu. Ku ludda olulala olwe... olusozi luno kuliko essamba erifaanana ery'amajaani.

Enjuki nnyingi nnyo ziri awantu aweefaanaanyiriza omuzinga omukolerere ogutali gwa butonde, ziri ku mulimu gw'okukola omubisi. Enjuki kye kimu ku biwuka eby'omugaso eri omuntu. Ng'oggyeeko okkola omubisi ogunywebwa era ogukolebwamu n'eddagala, ziyambako ne mu kumulisa kw'ebimuli.

Ekimuli kiri mu ttale kirina langi eya kakobe, bbululu, ppinka wamu ne kiragala. Enjuki ekiguddeko esobole okukinuunamu amazzi agakiyamba mu bulamu bwakyo obwa bulijjo.

Omuwala ng'ali mmyaka gya kivubuka asitudde akaliga ali ku ttale nga ddene ddala lirimu enjaziyazi n'ebimera ebimpimpi ebya kiragala ayambadde bbulawuzi nga ya bbululu mulimu obukuubo obuddugavu n'obweru azingiridde akaleesu mu kiwato ssikaati ayambadde ya bbulu omukwafu, yeewunze eby'oku matu, embira mu bulago n'akakomo ku mukono.

Abazungu babiri nga kuliko omusajja n'omukazi bali kka ku kakubo batambula, ekifo gye bali kirina kiragala mungi ddala. Oludda olumu waliyo ensiko n'emiti. Ate oludda olulala nga kuliko emiti egyasimbibwa nga gikyali mito. Waliwo n'omukyala nga ye muddugavu akutte enkumbi yeetisse n'ebintu ku mutwe.

Ekkubo nga lya ttaka liyita mu kibira ekikwatiridde emiti egya kiragala ebbali n'ebbali waalyo, ekkubo lino kuliko eggana ly'ente eddene, ente za langi ya kitaka zirina amayembe mawanvu.

Abasajja abazannyi b'omuzannyo gwa rugby, balwanira omupiira bagudde wansi era nga waliwo n'abajja badduka okuyambako ku w'oludda lwabwe. Mulimu abaddugavu n'abeeru. Ekisaawe kye basambiramu kirimu obuddo buto ddala.

Omukazi atambula ku luguudo okuliraana ekizimbe okuli edduuka. Yeetisse ebbaafu nga mulimu amasowaani meeru era nga mulimu n'akasiimuula ebintu, ayambadde bbulawuzi mmyufu asibye n'akatambaala ku mutwe.

Abakazi babiri batambula ku luguudo nga balina n'omwana abali mu makkati. Omukazi omu aweese omwana ku mugongo y'ayina ne bye yeetisse ku mutwe. Omukyala omulala alina akasero k'akutte.